Umama opheka iphoriji ebhabhule umntwana ngelembu elimhlophe, umntwana obambe umama egqoke isikipa esilombala oluhlaza endlini yodaka

Umduli olombala oyisibhakabhaka, izitulo ezimbili, ikhabothi emhlophe, umabonakude lentambo ezikhonekitha amagetsi.

Abantwana abahlala emthimbeni weplanka omunye ugqoke izicathulo ezinjengesibhakabhaka abanye bagqoke izikipa ezibomvu omunye ugqoke ibhulugwe lejesi emnyama

Imithi etholakala ezibhedlela, elamabizo atshiyetshiyeneyo, esebenziswa ukulapha imkhuhlane etshiyeneyo, iphezulu kwekhabothi elombala oluhlaza njalo elimhlophe.

Imithi etholakala ezibhedlela etshiyetshiyeneyo. Emikhulu lemincane. Esetshenziswa ukulapha abantu. Itholakala ezibhedlela kumbe emapharnacy. Isetshenziswa ukulapha abantu.